Niribɛ n bɔŋɔ bɛ ŋmɛrila baasikɛti bolli bini ŋɔ puuni o yɛla liiga piɛli ka zaɣ' nuɣso gabi din ni ka zan nyɛ pobirigu o nyee ka ŋun bala maa yɛ liiga piɛli ka zaɣ' vakahali gabi dini

Salo n laɣim ʒɛ sɔla gbuni bi shɛba pili la zipili nuɣusu liiga dozima ka so jinjam piɛla jiranbiisa nyɛla din bɛ bi nyaanga na ka pooli ʒɛ dini ka tihi bɛni.

Pata m boŋɔ doɣate nyɛla ŋun ʒi pata ŋɔ puuni paɣaba nyɛla bin gbibi bihi be pata ŋɔ puuni teebuli nyɛla din ʒi doɣate ŋɔ tooni ka takara nima pa doɣate ŋɔ tooni.

niraba n bɔŋɔ niraba ata nyɛla ban bɛ dikili jina gbuni yino maa yɛla liiga ʒiɛ ka yino maa so jinjɛm sabinli ka ko biɛɣu do bi luɣuli ni ka yino tam biriji zuɣu chɛna

ashibiti ni n bɔŋɔ niraba nyɛla bin bɛ ashibiti ŋɔ puuni ka yino maa gbubila buku ka gbubi pɛn n sabira ka yɛ liiga piɛlli ka so jinjɛm sabinli ka so yɛ liiga piɛlli ka wuɣi o nuu n tiriti o kpee maa

salo n ʒɛya ŋɔ bi gbubila taabo paɣala nima n wuɣuli ʒɛ zuɣusaa bi shab yɛla neen sabila ka zaŋ nyɛ pobirisi n pobi bi nyee ka yino maa yɛ neen ʒiɛhi ka so jinjɛm sabinli

Paɣa n kuriya ka gbibi soaɣu o zaŋla bini n zaŋ yili o nyingolini paɣaba ayi sheba nyɛla bin kuriya m paɣari ŋmana ŋmana sheŋa biɛni ka nyɛ girin ka teebuli nima ʒɛ di nyaanga ka bia ʒɛ di nyaanga.

duu n bɔŋɔ salo nyɛla ban bɛ duu ŋɔ puuni n diɛmdi diɛma paɣa nyɛla ŋun dalim o maŋa ka bi gbaagi gbaagi o o yɛla neen ʒiɛ ka yɛ nyingokoringa shab yɛla neen boma boma ka pili zipila

salo n-laɣim n-zaya ka shɛba ʒiya n-ŋmɛri timpana salo ŋɔ puuni bɛ yuuni-la paɣa ka o wari waa paɣa ŋɔ nyɛla ŋun bi ye liiga ka bi piri namda paɣa ŋɔ yiɣila zuɣusaa

palli zuɣu m-bɔŋɔ lɔranima nyɛla ban tam palli ŋɔ zuɣu salo nyɛla gba zaa pahi m-be palli ŋɔ zuɣu bɛ shaba yela neen' sabila ni bɔb' sabila liiga piɛla loori piɛla ka jirambisanima pahi

duu n bɔŋɔ paɣa ni doo n bɛ duu ŋɔ ni doo ŋɔ nyɛla ŋun ʒi kuɣu zuɣu ka woodurop ʒɛ o nyaanga kuɣu maa nyɛla kuɣu piɛlli ka woodurop maa nyɛ zaɣ piɛlli paɣa ŋɔ nyɛla ŋun gbuni moobin n moobiri duu ŋɔ ka gbambili ʒɛ o luɣuli